Kuni beetti addi addi faashine uddire biife mare biifino bayicho ofolle daa'atanni noota leellishshanno qoleno dancha bayicho ikkinota xawissanno

Boohaarranni mereersha yineemmmo woyite sidaamu uduunni babbaxxino uduunnichi noota leellishshannonke insano hattono masoowe shiimmammaadda uduunne ikitinori leellitannonke.

Dagate maate yineemmo woyite kuni manchi dagankera hattono budu geercho ikkasi xawissanno. Hakkuyino sae budu gashshaancho ikkasi leellishshanno.

Gibirinnaho beettu dancha laalicho kaysirinohura waa hayikkisirani afamano ikkollana waa hayikkisiranori biinfori dinosi

muronna laalcho yineeemmo woyiite danchu laalchi noota leellishshanonke giwirinnu dancha laalcho kaase fushshinota laalchunni xawissannonke.

Kuni budu uduunchoti isino bi'lawaho minu qoxxeesi dubbano woyte maxadhineemmoho hakkinino sae budu uduunichoti

Egenshiisha yineemmo woyite tini minna dancha ikkite biiffe leeltannota egensiinseenna gobbaadi mangiste dagge da'attara dandiitannonke

Muro yineemo woyiite tenne muro addi addi garinni saadankera horonsi'neemmota murote yineemmo iseno muro saada itte sagalimmate horonsidhannota xawissannonke.

Hijaara yinanni woyite hijaarunniwa babbaxxinnohu hattono biifadu minino hattono supperimaarkeette hidhinanni bayichi noohu leellanno. Konni hijaariwa kaameeluno uurrinnohu leellanno. Isino biifado ikkitinohura lowonta baxisanno.

Kalaqonna qooxeessa yinanni woyte kalaqunniti doogonke dibiiffinno xa kaayiinni addi addi garinni mangistenke la"ooshshe assite loossanni noo garinni biifissara dandiittano.

Giwirinna yineemmo woyte mitto mitto baycho shiimammaaddare weeseno hattono mirte shiimammaaddare kaansoommore ikkitaanno insano weesete

Looso yineemmo woyite addi addi baaburu mini no. Isino badalaoo woyi hattono gaashe daaqqineemmo bayicho xawissannonke.

Hoshishahono yineemmo woyite addi addi hodhishaanora addi addiri xe'inore ee nadaajete mine woyisi hattono loonsanni gara leellishannonke bayicho hodhishaancho yineemmo

Sumudaho yineemmo woyite mitto bayicho woyi rosinke mine leellishate hattono sumuda ikkasi xawissannonke.

Minna gallannita, nafaransa dancha laalcho daraarcho kaasidhinnota leellishshanno. Minu gallannihuno waalchu fa’naminohu leellanno. Nafaruno biifado ikkasi xawissanno.

Giwirinna yineemmo woyite mitto bayicho bale umme wayi fulinnoha hakkoye waa haa'ne addi addi timaatime addi addi mirtera waa hakkoye hayikkinseemmota xawissannonke.

Tini sagale addi addi imaanira woyi hagiidhinoonni barra afi'ne intanni sagale ikkase leellishshanno isino waasa bunuyiiha ikkasi xawisanno

Biifado yineemmo woyite, mitto mine dancha kuula buudhine biifisi'ne hee'noommo baayicho biifisi'neemmota xawissannonke isino biifado ikkasi leellishanno.